Omwanya ogwa egari y'omwika. Egari netwara ebintu bingi Kandi egari y'omwika egi ni ningwa munonga. Omurubaju harimu nana emihanda mingi yayo kandi omuhanda gwayo gukozire omu byooma kandi harimu nana obubaare rwagati ye byooma ebyo.

Omwaana muto naguza enyanya n'ebindi bintu abyine aha kitemere ayereize Enyanya kugira ngu abantu bazireebe kandi yamazire kuguza ebimwe aha bintu bye kandi aine esente ezirimu ez'enkumi ibiri omungaro.

Abantu abariyo nibeshongora ababiri nibateera engooma abandi nibateera engaro kandi boona bajwaire obuntu omu mutwe kandi nibeshongora eby'obunyakare enyuma yabo hariyo emotooka kandi baine abantu abu bariyo nibeshongorera.

Egaari y'omwika naingwa munonga, egaari y'omwika eri omu mwanya ogurimu omuhanda ogw'eri kurabamu kandi omwanya ogu gurimu nana ebishaka omu rubaju rw'oruguuto rw'egaari y'omwika oru. Oruguuto rw'egaari y'omwika rukozirwe omu mabare kandi egaari y'omwika netwara abantu na n'ebirungi ebibarikuguza.

Enjojo eri omu maizi eyine akaana. Enjojo eriyo neeza kwoga kandi neyoreka akaana kaayo oku zirikwoga kandi omu rubaju rw'amaizi harimu embogo nyingi ezimwe zisitamire kandi ezindi zirimu nizirya. Omu maizi harimu eshere.

Omwanya guri aha rubaju rw'amaizi guriho abantu abakushemererwaho abamwe bariyo nibazaana akapiira ondijo atembire aha nyamaishwa mpango erikutwara abantu kandi harimu n'abandi bantu bariyo nibanaba amaizi, amaizi giine ebingonzi byingi.

Obunyamaishwa bwingi buri omu ishwa, obumwe buriyo niburya kandi obundi bwemeriize amatu, obunyamaishwa obu nibuba buri omu kibira kandi nibutiina abantu, omu rubaju rwabwo harimu ebiti ahu barikukira kutungira ekibunda

Igurizo ry'obwoki. Obwoki babuteire omu bucupa kandi babukomiire aha mutwe nibabuguza. Obwoki niburuga omu njoki. Obwoki bwine emigasho mingi kandi nibutamba endwara kandi n'abandi bantu nibabwejunisa omu kunwa ebyokunwa.

Omuntu aine ekyenyanja omungaro, ekyenyanja nibakirya Kandi nikirugamu emboga . Ekyenyanja kyiine obuhwa, wakikwata kubi kyaba kihurire nikikucumita Kandi ekyenyanja kyeshami okyiine ajwire jaketi Kandi akikwataise emikono ebiri.

Ahi barikuguriza obutebe obu barikuruka omu biti Kandi obutebe nibabusiiga erangi z'emiringo mingi. Nibaguzaho n'obutandaro bwokutekaho ebintu. Obutandaro obu nabyo buri omurangi nyingi Kandi nibabukora omu biti.

Abantu baine ente eibiri bariyo nibazihingisa omu musiri kandi ente ezi nizikurura ekyoma ekirikuhinga n'amaani maingi omumaisho harimu omuntu arikuguma nazifuunya kandi ondijo akwatsire ekyoma nateereza.

Enjoki eriyo neiha omweyangye omu kimuri, enjoki nizikunda omweyangye kandi amaguru gaazo hariho obwooya kugira ngu omweyangye gukwateho kandi omweyangye ogu nigugiyamba omu kukora eby’okurya narishi obwoki.

Abantu babiri b'abakazi omwe eyekooreire enku ondiijo akwatsire akagyenga omu ngaro oyekoriire enku ehekire omwana omu mugongo kandi akwitse omwana ondiijo orikutambara, omu ngaro, abakazi aba nibaruga omu musiri narishi nibaruga kushenya enku